Banku n boŋo ka bi niŋ mana ʒɛri ka niŋ kpa ƶɛɣu ka naan zu kpula lohi lohiya naanzuu maa shɛli nyɛla zaɣ nuɣso ka shɛli nyɛ zaɣ nuɣso ka zahama biɛni ka wulɛ biɛni ka akoto biɛni

Bia so n ŋmɛri luŋa o niŋla o zuɣu rasta o yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm ka piri namda ka di nyɛ zaɣ dozim luŋ maa gba bi niŋ limi ka di nyɛ zaɣ ƶiɛ ni zaɣ piɛlli ka chɛmsi shɛli ka di yiliyili ka shab ʒinʒi o nyaanga

Bihi so chinchina paɣa sari bihi ka piri namdanima ka zan cheeni niŋ binyiŋ golini ka zan chokinima n sabisabi bɛ niŋgbuna ka zi binyɛra bɛ bi bobibobiga nema maa shɛŋa bɛla tahipoŋni ka shɛŋa baasikeetini ka loori zɛnzɛ bɛ gbuni ka tihi zɛnzɛ ka tinha

daani m-bɔŋɔ bɛ kɔhiri la kamantoo-si alibalisa mana nyaadu-a ny-uli leemu kodu boodiyɛ ka ninsalinima maa beni beni shɛba dari a shɛba da n-naai ka zaya ka shɛba da n-naai ka chana ka shɛba kuli ʒiya bɛ bi nya daa k---a-- so ʒiya ka pa sariga ka ye liiga sabin-li ka so gba gbaya n-tiri ti binshɛɣu ka ye liiga sabin-li ka so gba gbaya ka ye liiga ʒee

Ko titali ni n boŋo kom maa nyɛla zaɣ sabinli ka tihi bɛnbɛ di luɣa luɣa ka jiranbiisa nim bɛnbɛ di luɣa luɣa ka loori nim bɛnbɛ di luɣa luɣa ka ŋarima tam kom maa zuɣu ŋarima maa shɛli nyɛla zaɣ piɛlli shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ shɛli nyɛla zaɣ sabinli

N ma so n chimdi waagashe waagashe shɛli o ni chim maa pala tahapoŋ zuɣu n tam boɣati zuɣu gaɣa bili shɛli n ʒɛya la kpa gaɣali n nyɛli boɣati shɛli gba ʒɛya n mali golingi zaɣ sabinli baaskɛt n ʒɛya ka waagashe kaha maa bɛ dinni

daa ni m-bɔŋɔ bɛ kɔhirila furuti furutinima kɔdu biɛni leemu biɛni watamilo bɛni pɔɔpɔɔ bɛni ka paɣisar' bil' so zaya ka ye liiga sabinli ka so gba ʒe o tooni ka ye liiga ka di mali zaɣ' nuɣiso bɛ zaa pilila zipil' sabila